Muti wemufarinya uyu une mashizha akatutira panzvimbo yose. Wakaita denderedzwa uye unotaridza kuti pauri pane mvura.

Muromo unoburitsa zvigaiwa unotaridza kuti chigayo ichi chikuru. Makumbo echigayo ayo ndeeruvara rweshizha uye simbi dzakagadzira chigayo dzinotaridza kuti dzakagwinya.

Komicho chena yakaiswa mapenzura mazhinji kwazvo ayo ane mavara akasiyana siyana. Mamwe matsvuku mamwe ane ruvara rweshizha kwozouyawo mamwe ane ruvara rwedenga.

Panzvimbo apa pava kutanga goronga. Zviri kukonzerwa nekushaikwa kwemiti neuswa zvinobata ivhu. Nzvimbo ine miti mirefu uye bundo haina kukurwa ivhu rayo.

Kudya kurimundiro uku kunobudisa rute mukanwa. Makasanganiswa zvakasiyana, mune hanyanisi, matamati, manhanga, murivo womashizha uye nyama.

Ava masikati, zuva richangoti pfuu panhongonya. Mimvuri mipfupi ichienda kuruboshwe. Vanhu vashomanene muguta. Amai vakapfeka mbatya dzejini vari kuzvifambira vari voga.

Mutambi wenhabvu uyu mubati wepagedhe. Achiri kusimbisa muviri apo ari kukwakuka kwakuka. Akamirira mutambo mukuru. Maziso ake akabuda kuti dhee akatarisa kunobva bhora.

Varume vaviri ava vari munhandare vari kutamba bhora rekirikete. Murume ari neche kuruboshwe ndiye anokanda bhora. Kozouyawo uyo akapfeka mbatya dzeruvara rwegoridhe ari kuvhikira.

Kuruti rwerudyi rwomugwagwa uyu ruzere matombo mukasango aka. Matombo aya mamwe akaturukidzana. Kune miti yakaita rumwe rumwe iri mipfupi.

Nzvimbo iyi inotaridza kuti yakaita zvekugadzirwa nemunhu. Mvura iri kuita mapopo. Pane miti nemaruva zvakasvibira zvose zvinotaridza kuti zvirikuguta mvura. Shiri chena yakananga pane mvura.

Rogwe iri rakapenywa zvemhando yepamusoro. Rine ruvara rweshizha rwava kucheneruka. Kwozouya muviri waro rine manyerekete. Nechekumashure kunonzvenzvera kusvika kutsoka.

Mutambo wekarati unoda varume vakagwinya uye vakashinga. Varume vaviri ava vakapfeka mbatya dzokurwa nadzo. Mbatya idzi ichena uye dzine mabhande matsvuku akasungirwa muzviuno.

Chitombi ichi ndechemucherechedzo wamai Mariya nemwanakomana wavo Jeso Kirisitu. Amai Mariya vakabata mwana wavo, uyo anga arovererwa pamuchinjikwa.

Mupepa dema iri mune muti womuranjisi. Muti uyu wakatsvukuruka mashizha awo. Pakagadzikwa bepa panehuswa hwakasvibira uye hwakachekererwa zvakanaka.

Miti yemibhanana iyi yakaberekesa. Mabhanana aya ava kutoda kutotsigerwa. Miti yacho yakatsikana. Panzvimbo pacho panotaridza kuti pane mvura.

Mundiro yemuti iyi muzere madora . Madora aya akakangwa zvakanaka akasanganiswa nematamati nehanyanisi.

Mundiro chena iyi muzere nekudya kunonaka. Mune magwiri, nyama yehuku yakagochwa, mupunga muchena, muriwo wemakabichi matamati, kozouyawo magaka nezvimwe zvakadaro.

Varume vaviri ava vari munhandare, vari kutamba mutambo we kirikete, pane akapfeka mbatya tsvuku, uye mumwe akapfeka mbatya dzeruvara reshizha, mumakumbo mavo vakaisa zvekudzivirira kukwara.

Nzeve yaamai ava yakashongedzwa nemhete. Mhete idzi dzakasiyana mhando dzadzo. Pane dzakati kwati nenzeve kwozouya dzakarembera.

Matamati muchero unodyiwa wakadaro kana kuisa mumuriwo paunenge uchiukangwa. Matamati aya aibvisa zvokusvika pakutsemuka uye kuipa mukati.

Mureza mutsvuku une mufananidzo wezuva uri pakati pawo. Pakati pezuva pane mitaro mitatu, miviri yakapesana pakati.

Musikana anebvudzi rokuwedzera iro rinemavara maviri dzvuku nedema. Bvudzi iri rakarova mabendekete.

Mugwagwa usina tara uyu mutsva. Uchangogadzirwa. Kumucheto kwavo kuna matombo. Nechekuruboshwe kune miti yakakura uye dzimba dziri pakati pemiti iyi. Kurudyi kune chidhori chakakomberedza dzimba dziri mukati.

Kurutivi rwokuruboshwe komugwagwa uyu kune sango miti irimo haina mashizha akawanda imwe yacho yava kutaridza kuoma nechepasi pane matombo akaita rumwe rumwe.

Parutivi pemugwagwa pane chitoro chiduku. Chitoro ichi chiri kutengesa kudya kwemhuka kana shiri.

Zvivakwa zvenzvimbo yeguta iri zvakaturikidzana. Miti yemirara yakanakisa nzvimbo iyi. Motokari dzakamiswa kumucheto kwemugwagwa dzakateverana.

Mundiro chena iyi mune kudya kunonaka, makazara maguru, uye muto wayo wakakorera.

Amai ava vakachena zvinomwisa mvura. Vakapfeka rogwe ravo risina mawoko uye rine ruvara rutsvuku noruchena. Mumawoko avo mune chikwama chakafanana nerogwe ravo.

Pakati pechivanze apa, pane murume akamira akatarisa mhuru, mhuru iyi itema. Dzimba dziri pamusha apa dzava kusakara, panotaridza sekunge pasiri kugarwa.

Mashoko aya akanyorwa nechirungu. Mamwe ese mavara akashandisirwa ruvara rutema kozoti vara rechitendero chechimoziremu rakanyorwa neruvara rweshizha.

Pamberi pemahofisi aya pane miti mihombe. Miti iyi yava nemaruva, maruva aya ane ruvara rwenhundurwa. Pane vakomana vavaviri vakabereka zvikwama varikuzvifambira munzira.

Muti uyu wakamera panzvimbo inematombo midzi yayo yavakutanda ichidzika yakatevera matombo. Irikutsvaga panemvura

Mbada iyi iri padanda remuti yakavhara meso ayo ukuwo makumbo ekumashure akamira inotaridza kunge yakarara

Hangaiwa nhatu idzi dziri muchirugu. Imwechete yakamhara pachitanda. Pamberi padzo pane kudya

Mumugwagwa umu motokari dzirikufamba zvakanaka, nechekunze kwemugwagwa kune motikari diki dzakamiswa.

Miti yematohwe iyi yakamera yakawanda. Mashizha ayo akaita senge nyeredzi. Yakasvibira zvakanaka.

Pamusika apa madzimai arikuita mabasa awo ezuva nezuva, varikutengesa zvakasiyana siyana. Vanhu varikuuyarumwe rumwe kuuya kuzotenga.

Ndiro iyi yakazara nokudya kunonaka. Mune nyama yehuku , matamati nemuriwo zvimbishi, magwiri uye nemuto wakakorera.

Parutivi pemugwagwa wetara uyu nechokurudyi kune zvidzimba zviriko zviduku. Zvidzimba izvi zvakavakwa namapuranga. Denga razvo rakapfurirwa nemazen'e. Zvinoshandiswa kutengesera mbatya. Mutengesi chete ndiye anopinda mukati achitambidza vanhu.

Parutivi pemugwagwa wetara pane nzira iri kurudyi. Mumugwagwa mune motikari mbiri dziri kupesana. Imwe ichena imwe itsvuku. Miti mihombe iri kumucheto kwemugwagwa kumativi ose.

Muchikomo umu muneuswa kana bundo shoma. Matombo akawanda. Pane dombo hombe ratsemuka nepakati. Miti yava kumera kubva mumutswe uyu.

Midziyo yepamba iyi yakarongedzwa zvakanaka. Inosanganisira yekufoshora, yekutimba yekudhonza marara uye yekutema.

Chipembere chitema ichi chiripamhendekedzo yedziva. Chirikumwa mvura, makumbo acho haasiri mumvura. Chipembere ichi chivhindikiti chacho, muswe wacho mupfupi.

Mutambo uyu unonzi Juverini amai ava vakabata chitanda icho vanoita chokupotsera amai ava vakapfeka bhurugwa dema uye chipika chitsvuku neche kurudyi kwavo kune murume akamira anotaridza sokunge mudzidzisi wavo.

Murairidzi uyu akamira panhongonya yenhandare. Anoda kupa chikwata chake simba vasati vatanga mutambo. Murairidzi uyu akapfeka chipika chichena nebhurugwa dema.

Muriwo wakarimwa apa wawa kucheneruka. Unotaridza kuti uri kushota mvura. Pane miti mirefu iri pedyo nemuriwo uyu.

Panzvimbo apa vanhu vanogona kufamba nepasi kana kushandisa zambuko padenga mumugwagwa makachena hamuna motokari vanhu vava kuyambuka mugwagwa vachibva mhiri vachienda kune rimwe rutivi.

Matemba aya akatsvukira, kudya kunovaka muviri. Akasanganiswa nehanyanisi namashizha pamwe chete namatamati.

Nharaunda iri pedyo nemugwagwa yakasviba. Murume nemukadzi vari kufamba parutivi pemugwagwa. Rutivi rwekurudyi kune dzimba dzakawanda. Dzimba idzi dzakatsinhanha. Zvinotaridza kuti kunogara vanhu vakawanda.

Shangu chena idzi dzinoshandiswa nevakomana kana vasikana pavanenge vachiita mutambo. Shangu idzi dzakareruka hadzireme. Pamusoro padzo pane tambo dzokusungisa.

Madzimai aya ari kutamba mutambo wekarati. Vari kudzidziswa nemudzidzisi akapfeka mbatya chena. Vose vakasimudza makumbo zvichienderana nezviri kuita mudzidzisi.

Ivhu repanzvimbo iyi rakakorera zvikuru. Miti iri kumera pasi peimwe miti. Nechekumusoro, kwakaita denhere.

Pedjo nemugwagwa pane chigayo. Chigayo chinokuya upfu. Nechekumberi pedyo nedzimba pakamira motokare diki.

Muchina uyu unoshandiswa kupombera moto mumabhatiri. Unoshandisa magetsi. Tambo nhema iri kumusoro inobayirirwa kumagetsi. Kozotiwo tambo dziri pasi dziri kuruboshwe dzinobayirirwa pabhatiri parinenge richipomberwa moto.

Tambo dzemagetsi idzi dzinoshandiswa kudhonza mazwi kana mifananidzo. Tambo idzi dzakasiyana mavara. Pane chena, tsvuku pozouya dzeruvara rwegoridhe.

Kurutivi rwekumavirira muguta, rwuzere marara. Vanhu varikufamba achiita zvekunyenyeredza kunemarara.

Nyama yemaguru mudya ndakasungwa chaiwo. Ndiro yakadzika iyi yakazara kusvika pamusoro. Maguru aya akabikwa akanyatsoibva , azere nemuto.

Vanhu vakawanda vari kufamba vakatevera mujinga mechivakwa chakaturikidzana. Motikari dzimwe dzakamira mumucheto memugwagwa. Vanhu vari vari kukwira vamwe vachidzika.

Mudzimai nemurume vechidiki ava vari pakati pemusika. Vari kutenga zvokudya. Amai vakasimudza pepa risingaremi, ukuwo murume akaita zvokukokonyara akarerekera kurudyi kutaridza kuremerwa.

Varume vaviri ava ndevemutambo wetsviva. Vakabatana mushure mokupedza kutamba mutambo uyu. Vose vari vaviri, miviri yavo yakanyorwa nemavara matema.

Pazasi pezambuko apa pane bundo renhokwe rakakura uye rakasvibira. Panotaridza kuti pane mvura yawanda.

Michina miviri iyi yakasiyana hukuru hwayo. Muchina uri pamusoro uyo une ruvara rutsvuku nerutema mukuru tichienzanisa neuyo uri pazasi.

Musoro wegonyeti uyu unoyevedza kuona . Kunze kwawo wakachena uye unotaridza kunge mutsva . Kumashure hakuna tirera.

Panzvimbo yemabhizimusi apa. Hapana mvenge mvenge. Vanhu vashomanene. Motikari dzirikungofambawo rumwe rumwe. Motikari chena yakamira kunze kwemugwagwa.

Shangu idzi dzakachena semagwaya echando, dzinogona kushandiswa nevakomana kana vasikana. Shangu idzi dzinosungwa neparutivi padzo.

Nzvimbo iyi iri panhongonya yedhorobha. Vanhu vari kuzvifambira zvavo, vamwe vachikwidza vamwe vachidzika. Pane zvikwangwani zviviri, chimwe chinoratidza panodhindwa mapepa pozouyawo chimwe chiri kuratidza panotengeswa mushonga inorapa vanhu.

Motikari yeruvara rwesirivha yemhando yepamusoro. Yakashongedzwa nemicheka mitsvuku uye michena. Pamberi payo pane ruva rakagadzikwa pakati, rakanaka, rinonwisa mvura.

Pamberi pekamba aka hapana bundo pakashama, kamba aka kaduku uye kakapfurirwa nemazenge pachidziro chako chakazara mapepa, mapepa aya ndeematongerwo enyika.

Muchina uyu unoshandiswa pamba kana mumafekitori. Unoshandiswa kubata simbi kuti dzisapfakanyika. Unobata simbi zvamandiriri.

Shiri iyi inotyisa kwazvo. kumeso kwayo kutsvuku uye mhuno dzayo itema. Mutsipa weshiri iyi murefu uye mutete. Muviri weshiri iyi muchena.

Panhongonya yedhorobha iri pakachena hapana tsvina. Vanhu vari kuzvifambira zvavo vari mumumvuri yezvitoro. Motikari dzakamiswa kumucheto kwomugwagwa. Pakati pemugwagwa motikari dzimwe dziri kuzvifambira zvadzo.